Daro assati doosona giddora qaaseka marccora gishshetida dee's eqqida mithathi de'ssona bootha affila mayyidyssi de's zoo'o mayo maa'day dees maathay saa'n beettes

Kaamelay beettes. Heedzdzu asati beetosona. Miththa aaccida gitay beettes. Melida miththay dees. Qasseka sa'an goyetanaththo gida biittay dees. Salo bolla....

goomma camma aaththida asati doosona kushen zandilay dees karetha maymay7idayssati doosona qoobey qachidayssati beettosona qasseka be toho oykkidayssati beettosona

uttidi ha simmida asati de'sona booththa shurabe may'dosona attayssati karetha sure dancidosona issoysoti qas salome dhoo sure dancidosona ha baggara tophiya banda

Attumati eqqidoosona macati doosona karetha kote maydi qasseka salosa maleye mayday dees kamelay gede simmides cil'o mithati doosona .

daro asati uttiday beettees sinthen silki dizay dees darphezay dizay dees guyera qasseka keeththey dees giddo mitha mala eqqidees galal7o qalamera keeththeydees

uttidi ha xeeliza asati dooso na maatay beettees dharqezay beettees booththa pillamay hidayssati dooso na qasseka guyira keeththay dees mithaynne birata

daro asati uttidi doosona qas eqqidi dizayssatikka doossona cil'o maataybettes amarathora xaafetida fidalti woykko qaalati doosona

Asati uttida heta sinthen ciishshay dees haaththey beettes qasseka ciray oyde bolla uttides ha baggara garsen qasseka lee'o mithati gizin'ida.

asati utti doosona qoobey huphen wothidayssati doosona qasseka cira oykkidayssati doosona guye baggara oydeti beettosona oydeti eppe biratati beettoosona

aaca biittay dees shuchchay beettes asati beettosona gede baggara qasseka mithati dooso na qasseka daro cil7o mithati beettoosona koronte marcoti eqqidos

Attumati beettoso na oydey dees yuushon qasseka eqqida macaynne attumay dees ha baggara hugey bettees kuye baggara mastoteti doosona qasseka bollara booththa sile.

Asati shiqqidi uttidosona issozi eetta kushshen haththa duuqqishe dessi guyeraka issozi bettes booththa mayo mayidayse qasseka guyeysi zo'o mayides sinthera qasse boththi mayidosona.

Daaro miththati bettes sallo bolla sharay bettes xaxeti uttida marcoy bettes garsse baggara salo medhdhora tiyetida keththay dess.

daro asati dooso na gede simmide eqqida eeta giddon kaamelay dees keeththey dalgay dees yuushan qasse daro mithati cil7oti beettoso na pudera melidaysimith eqqadus

Nayati doosona asati doosona marfe issoy kushen oykki cardishe dees Xarphezay ha baggan dees uttiza womboray dees maatayssa an bettees issi naya

daro asati uttida caamma aaththiday dees qasseka karetha koote mayday dees issi issate sintha booththa ciishshay dees gede baggara qoofe qachidayssati dooso na

asati dooso na keeththay dees karetha koote mayday dees womborati dooso na booththa koote mayday dees maciya dawus xuufey dees maskotey dees

qeeseti dooso na kuyera daro asati dooso na maata cil7oy bettees qasseka woyshara keshay kesheti beettees marcorakka keshettidi beettees

Daro asati dooso na eta sinsenkathay dees issi attumay ha xeellides bollara heedzdzon poli xompes gede baggara qasseka dhumizaysoy dees ha baggara zo'o xarphezay utie.

Ha simmida dalgga asati doosona. Keeththay dees, kareththa mayo mayida macca dawus, qasseka salo medho mayida macca dawus, booththa koote mayida asay dees.

Asati do'osona maykarafone oykkidi qaalay soy aathes qasse karetha kote may'dees gidion bootha shurabe dees bootha utethaso womoray dees guye bakkara qas salo medho qalame mayda

Usuppunappe darsiza attumati dooso na dunguza koote may'dayssati dooso na qasseka maygirafoonen qaala ashthiza attumay dees darota kushin xambaroy beettes guye baggara qasseka cil'o mie.

Daro asati doosona qoodhen qasseka may'oy dees dunguza maymayda qoobe woththidayssati doosona nam'ati yetappe dummatosona qasse booththa qoobe woththidayssati doosona.

heedzdzu asati dooso naa eta sinten dunguza afilaytes warqatey heezdzay beetes maciya issini addeyawus guye baggara keeththay qasseka galal7o qalamerati hetidaybeete

Asati dooso na dunguza may'om hay'idayssati macati ha baggara may'onayssati qasseka zo'o mindafey dees gede baggara girkita bolla tophiya bayndiray dees.

Issi attumay dees ha simmidi dunguza may7o maydes giddon karetha qalamey dees zo7oy dees qasse galal oybettes booththa gimmashe o7ikko.

Issi maciya dawus kushen qasse izis biratay dees bollara worqe dees ithikey aduse booththa maymayadus kooshe aaththiza teknologi demassara oqqa

daro asati uttidosona guye baggara qasseka eeti uttida oyda bolla booththa mayoy dees gedera maskoteti beetosona karetha koote mayida adey bettees booththa maydaykka dees

poliseti dooso na gede baggara qasseka daro wulati dooso na sinthe baggara zo7o qalamey dees guyera qasseka keeththay dees maskoteti dooso

Nam'u maccati de'osona etta kushen qasekka keqey bettes sinuhe bagara qasekka wombiray de'es.guyera melanatho gida saxiney de'es.qasekka ha bagara cimljlo mayoy de' es.

Maaccattine attumati betossona guye baggara qasseka daaro miththay dossona maarccoti eqqiddossona daalgga wuugey bettes saaloy bettes Booththa mayidayssati dossona.

Daro wula ayfeti dosona qasekka kethay gathan daroy des sintha bagara bitay betese qasekka pudera mithati dosona salo bollan sharay betese

maatay aacciday dees gaaththan aadhdi aadhdhidi sharara qashettida oyddu keeththeti doosona pude baggara aafote ekkizay beettes shuchchay beettes qommonqawoyshalashay dees

Nam'u nayti dooso nam'u addey adussenne macay dees booththa may'o mayda qasseka na'iya iddimeta dawus nay eqqidi dees gedde baggara daro kareththa miishshey beettes

kaamelay ogen eqqides sinthen issi naayi dees gede bagkaraneha baggara keeththati doosona pudden qas daro keeththatinne mithati doosona shuchchay keeththa garsan beettes mastoteti beetosona

asati doossona issoy hu'e ithike baawa nam'atikka dookkona hu'e ithike karetha kooti mayidayssati doosonaa qasseka qoobe huphen qachidayssi des

Asati dooso na mursi asati eta sinthen qasseka booththa biittati yettida guyera qasseka daro maatati beetoso na saloy beettees mithayde

asati beettosona qas huphezi duge simmi karixi uttide se isikey sinthe baggara goose oykkidayssati de'osona kallo oykkidayssati do7osona maatay guyera beettees

keeththay simmidi beettees qasseka sinthen gisteti doosona keeththa yuushan qasseka daro maatay dees uuthay beettees mithati beettosona.

barbaray beettees qasse qaysirey dees karotey dees ashoy beettees madabarara qashettida miishay dees qas gaacetida kathati dooso na

Asati ha simmidosona ay qore masqale nam'ay dees karetha qacey qacadus qasse kushera booththa miisha oykkadus saa maatay dees gede baggara qasseka keeththay beee.

issi kameliyaha simmadadawus daro asati doosona nayti dizaybettees macatinne attumati doosona kuway bettes keeththay bettees keeththa bolla zin7ida

daro safedeti dooso na tukke siney dees faandisha shaayettiday badalape dees qasseka marcoti dooso na saaxiney tukke saaxiney dees ha baggara sa7a maatay laalettibeeta

Asati eqqidi de'oosona etappe guyen keethay dees. Issi issoy idimetidosona. Miththay beetes. Qassekka caama aathida. Booththa mayo mayida.

Zini'ida meta giizay dessi garsse baggara fessi buukey dessi iimmoy bettes dawaliza millikitey bettes qasseka iinisstagrammey milkkitey bettes.

Atuma hezdati dosona garsse bagara daro asati dossona gidon amaraththo xufey des kareththara ha bagan boothara des qasekka salo medhora des bolara qas bet

hohphe dicckida attumay beettees zokkon bayidees guye baggara qasseka adussati doosona pude baggara qasseka qoobe woththida issati doosona mithay gedera beettees koronte mithay

Daro asati doosona etappe gede baqaara tophiya bandiray dees. Issi issi asati bootha kumetha mayo mayida issi issi asati qasseka salo medho mayida issi issoti karethi mayi

dawaliza soy dees sinthen qase waattis af geetettides dabuluy, dees echidees, ay dees ti, dees, essi dees ay dees nam7u eppde.

asati doosona karetha attumay dees heedzdzi beettees issi maceya dawus bollara tophiya giza xuufey dees polise gizayssi beetees wonjale gizayssi beettes

daro asati oy coro asati dooso naa zo7o qacci qaccidayssati dooso naa booththa may7omaydayssati dooso naa giddon kaame laytees qasseka gedera mithati beettoso na

Asi des huphe dichay des qaseka gede bagara kushen madabara oykiday des kethay betes ogey des haho son mithay betes adusa adey des.

nam7u asati doosona tigire bayndiray beettes issoy kushe puddi densididees kooshe aachchiza mayke oykkidi dees ha baggara qasseka amarathonas xaafetes xuufeidi

uttidi dizaa attumati beettoso na maciya giddon dawus issoy kushe sinte fidisidi bettes qasseka warqateti dooso na silketi beettooso na marco xarphezati doo

Shuchchay beettes godettida biittay beettees iza gaathan qasseka daro buurati beettoso na gede baggara qasseka koronte mithay zin'anatho giidi dizay beettees salo bollan shaaraye.

Kaamelay beettees izagarsen hokkidi diza asati doosona guyera goommay beettees ha baggara qasseka adusse shu boy dees gede baggara mithay beettees qasseka shuch.

adussa marcoti eqqido sona koronte marcoti qas garsan issi attumay dees open qoobey woththides yuushon qasseka ollay beettes shuchchay aadhdhe laaletti dees

miththay eqqidi dees kotontte shubboy dees zaragaetidi woyikko miccetidi keththati bettosona asati bettosona huphphen qobbey dees kareththa mayo mayidosona.

Issi sohoy de'es sinthen qasika shuchcha dormay dooretides pude bagara qase wula fenge beetes keshay marćora putihetiday dees bollara qaseka Amaratho xuufe.

Daro asati dosona eta sintan madireke des qaseka bota zayte habagani halandera kumidi utides garsera qaseka karadhitera ayko mishi betes.

asati ha sibideqqida macay gaaththan dees attomati doosona qasseka gede baggara keeththas cora maskote beettees qacci mida qorqoro keeththay he baggara beettes

Addussa keththay dees heysan qasseka athumay dees sinthera birthday keshay dees mathay bethes bollara mizgeba jemirenal gizza amaratho xuffe dees.

issi ayadawus kushen booththa worqate oy kaduus gaaththan karetha cacheti dooso naa qasse kushan biradhan worqey dees sintheera qasseka amarathooro xaafeta xuufey dees

Nayta sinsena haathay dees qasseka warqati oykkidayssati dooso naa telefiziney dees xarphezay beettees guye baggara maskoteti dooso naa mabratey xompi...

Cora asati doosonna attumati issi maciya beettawus gedera keeththey dees maciya karetha may'o mayadus qasseka pude baggara qorqoro cimay dees.

Issi keeththay beettees motorey dees qasseka ha baggara jemmerenal gizay xuubey dees katha si'iley moykko misiley beettees mitha adussay beettes.

nayti beetosonna qasseka sintheno dawtaarey dees koppiya woththida asati do7osona gedera qasseka daro maskotetii beettoosona wokka keeththay dees ha baggara qassekamarcoee

issi attumay dees huphe dichidees kushen saatey dees sinthe baggara qasseka mashiney dees guye baggara maarara maarara uttida ushsha kokka gizay bettees adussa lo7okerey dees

Hedzu asati doosona eeta sinthen kaththay dees ushay beetes guye baggara qase cil'o miththati doosona xuufey xaafetiday beetes qaseka ha baggara sayney dees.

Issin diyadawus haythen silke woththaduus huphey puulunthi booththa fila mayadus bollara amarathora xaafettida xuufey dees garsera qasseka ibaabe may'o woykko hiilla mayo mayadus.

Kamellay deess qase iza.bolla daro xuufetti dossonna uuduppun xeeta hedzdzu xeetan udupun payddoy payddoy beettes kareththa goomay dees gedera qase siminttora shuuchchara qashettida keththay dees

Cora poliseti issi keeththan shiiqidi beetosona; izeta sinththen dabtarey dees; ha baggara qasseka uttiza oydey dees; gede xeelishin daro maskoteti aadhi aadhi beetosona.

Zo7o mayda asati dooso na gede baggara qasseka mithay eqqides meliday beettees poliseti beettoosona sinthara qasseka qoobey woththiday de7es.

kamelati doosona eta sintheni poliseti eqqi doosona kasseka issi yafarettida caamma misiley booththaynne qasse pullay bettees guyra keeththay

Cuway cuwishe dees. Haaththa issi addey qolishe dees. Tamay eexees. Qasse huphen kopiya woyko qoofey dees. Kareththa mayo mayidi beetees. Garsera shuchchay dees.

Misimarey beettees qasseka mabrate qachiza marcoy dees asa tohoy dees karetha caammay beettees puddera kuwaay beettees ha baggara poo7i dees.

Asati doosona qace huphen qacidayssati huphey gigettidayssatu doosona sinthe baggara qaseka saanen guutha biitay shiiqidied dees maskoteti doosona karetha caama.

keeththay beettees giddora qasseka daro mastoteti doosonaa salo bolla hinshaaraydees keeththay qasseka salome dhoo qalamey dees woossintha baggam

karetha qalamera tettida mashine hidees qasseka bollara dees salo medhora dees garsera qasse daro ollati beettosona bollara mastoteti beettos

asati ha simmidi doosonaa gedera qasseka booththa kumetha mayo mayida macati doosonaa maata keeththey dees mitha cil7oti doosonaa duge bagkara qorqoro keeththe des

tophiya bandira oykkida asati doosona warqati kushen isso issoti oykkida isso issoti miicosona guye bakkara qasseka daro keeththati beettosona salo bolla booththa shaaray dees

daro asati beettosona mastoteti beettoosona biratati beettoosona qasseka ollati aadhdhi aadhdhidi beettoosona guutha mithi malatizayssati beettoosona

issi gomboreya karechiya beettawus silki sinthen lawutoppe dees qasseka birata darphezay dees gede baggara keeththa yuushan daro yafarati beta

Keeththay beettees garse baggara worati dooso na gidira qasseka daro zumati doosona awayfe hiya bolla awizay beettees haaththay geden dees iza bolla shaaraye.

Mithay beettes qasseka gede baggara biratara kishettida kishay dees keeththe lo'izayssati eqqidi eqqidi beettosona sinthe baggara qasseka karetha miishatidoosona hamettiza oge.

Aydzdzu asati dooso na etappe ha baggara qasseka keshettida mithay dees gede baggara keeza ogey dees sinthen qasseka ollay dees qas daro.

Ogey beetes.kameley eqides gede bagara qaseka mithati doosona adusa adibabayey dees keethati beetosona ha bagara qaseka tapelay dees.

Asat dosona, guye bagara mithat dosona,qaseka kethay betes ,aca matay Des, zin'ida mela mithat dosona .

Daro asati doosona eta kushen tophiya bandiray deese qasseka attumaynne macay dees guye baggara keeththay deese salo mala qalamenti yettiday dees

Issi atumay ha simmides ayfen manaxirey dees hayththey beettees iza achchey beettees qasse ha ganna bollani dunguza qalame mayo aathidi beettees.

Attumatinne maccati eqqida; booththa koote mayidayssati doosona; kareththa mayidayssati doosona; sharara qasseka diza keeththeti doosona; caamma ubbatikka aaththida; miththay beettees.

nam7u asati doosona issi maciya dawus keeththey dees qasseka issina silke oykkaduus gede baggara mith nam7ati eqqida guyera qasseka daro maskoti dooson

asati dooso na kushen iskilto oykkiday dees he baggara as immidi booththa qalamira keeththay dees mastoteti dooso na wula pengeti dooso na ha baggara qasseka kartonede

Daro asati eqqidosona eetappe guye bagkara qasseka sharara qashettida keeththey dees likken keexettida keeththey dees qasseka mithati beettosona haychey orde mitha eqqidayi.

Keeththay beettes bollara tophiya bandiray beettes masqaley dees passeka marco keshshay dees ha baggara sinthen simintora qashettida ugey dees

heedzdzu asati doosona ha entta gaaththanni uttiza oyidey dees qasseka adusse xaraphezay dees keeththay beettes issi indiya eqada dawus mabirate xompishe dees

issi attuman hay dees zakushen qasseka misiley oykkiday beettees pude baggara amaratora xaafetida xuufe dees gede baggara qasseka sharay qashetti dees

Oyddu asati dooso na kushen qasseka nam7ati warqate oykki dooso na sa7an laalettida maatay dees mithati dooso na qasseka eetappe issineya am7at asatappe maca

Attuma eqqidees kumetha karetha may7o may7i dees eetas iza sinthen qas kushan qaala aaththiza maygrafooney dees guye bakkara nam7u macata misiley beettes ha baggara xuufei.

Amarathora xaabettida xoufey dees paydoti doosona qasseka biratati eqqidinne bettoosona garsan pude baggara qasseka mitha malay zin'iday beettees.

Daro asati uttidosona booththa apila mayda naay dees sinthe baggara qasseka darpheza adussay dees iza bolla qasseka wolqama daabboy beettees goyra mabrate xompe.

asati dooso na issi addey afila imishe dees qasseka gedera silke oykkidayssi dees zeeroy dees nam7u faydoy dees laapu nay dees qasseka habaggarayssoe

asati dooso naa fistale kushen oykkidayssati dooso naa katha oykkidayssati dooso naa guyera issi maciya dawus qacconnaa sina qacadus maskotet dooso naa

algati dooso na keeththe wolqamay dees qasseka maskoteti dooso na bollara xompiza ampooleti doosona hugey dees marcoy bettees qasseka girgitaybeta

asati doosona eta kushen labtoppey dees shuboy dees pude baggara qasseka goyetta naatho gida biittay dees mithay bettees booththa qalamera tiyetidi eqqida mithay dees

goyettida biittay dees orde phoketinne shuchchati beetosona asati doosona kamelay qas keeththay gidera qasseka buro keexxettiza keeththay beettees

Keeththe dees keeththa bolla nam'u asati doosona gede baggara guuley salo bolla dees ha baggara qasseka mithati doosona asay adey issoy eqqi garsen dees maatay beettees.

Simintoranne shuchchara qashettida keshay beettees; sinthen qasseka liiqo buuratinne shuchchati beetosona; iza bollan qasseka yexibeb mejemera egzabeerin mefirati new giza amaratho xuufey be...

Asati ha simmidi doosona eytappe gide baggara kamelay beettees. mithati beettosona. kamela gooma goommay beettees. qasseka issoy qabatoy beettees. qulpe..

asati dooso na kushe sinthe fi disidi qasseka guye baggara bootha may7o oykkidi heera qasseka qorqoro keshay dees ha baggara xuufettiday

asati dooso na pudde baggara mithati beettoso na sa7an laalettida shuchchati dooso naa qasseka koronte mithatiy aadhdhi aadhdhi eqqidoosona salo bollan shaarayoykko guuley beettees

Uttida asati doosona sintha xarphezay dees dabutare beettes guye baggara qasseka haaththa beettees issi attu mayqoobe woththides qasseka magarajaya.

Asati ha simmidosona kushen saatey qasseka worqey oykkiday qasseka salo bolla shaaray kuyera qasseka macaasay eqqiday booththa mayo mayday dees.

wolqama gita keeththay dees qasse daro mastoteti beettosonna sinthe maatay dees gede baggara qasseka biratara kishettida kishay dees maata gahathan qasseka bulla maata

nam7o sora efiza ogey dees koronte shuboti betoso na daro wurati dooso na zumay beettees giddon qasseka maatay dees booththa qalamey dees keeththa adus

mithay tushu kudho gidiyadhi bees daro keeththeti dooso naa woykko coray ha baggara qasseka keshshay aduqidi dees kuway beettees bollara taapelaydees

Xora asati doosona. Issi asi massara ba'i dees. Izappe gede baggara shuchchi dees. Mithay beetosona .keexxettida keeththey beettees.

shuchchay maaran maaran uttidi liicettides gaaththan qasseka liiqo shuchchati qolettida mitha melay guuthay gaaththan beettes pudde ke7idi biidiza shuchchay dees qasseka lice

dunguza may7o may7ida asati dooso naa issi macaye ta giddon dawus attumati daroso naa kushen worqe aaththiday dees qoobe huben woththiday dees wothonna a

Maata acati dooso na keeththeti aadhdhi aadhdhi doosona cimmida keeththet dees ollay beettees qasseka koronte mithay eqqidees gede beggan cil7o mithay dees

Keeththey beettees garsan qasseka olokote dees gede baggara maatay beettees ha baggara qasseka melanatho gida maatay dees pude baggara shaaray beettes.

daro mastoteti beettoosona uttiza karetha oyidey beettees sinthan qasse womboray dees qalamey tietiday dees gede baggara qasseka daro lookereti beettosona

issi maciya dawus ha baggara tophiya bandiray beettes guyera daro wurati dooso na maatati beettoso na attumay beettees booththa shurapbe may7idesse karetha sure dani

Marco keshshay dees. Ezagaadan asati kushey daroy beettes. Booththa mayo mayida issi dees. Qassika laxoy dees. Kushay zo'o kushay dees. Qasseka gede baggara qashetti dees.

issi indiya ha xeella zaarisiya karetha maymayadus ha baggara qasseka issi kushey silkera qasseka dimxeooykko qaala athiza maygarafone oy

daro asati doosona eeta sintheni maatay laalettiday dees ciishshay beettees saanen kaththay dees silkey beettes uttiza xarphezay dees.

Keeththeti beettosonna eetas wulay beettees sinthe baggan qasseka zin7ida darphezay dees wulafengan biratati eqqidosona keeththey qasseka galal7o qalamera tiyettidees

Tophiya bandiray dees sinthen warqateti dooso na ha baggara qasseka asati gete simmidinne utti doosonaa daro bandirati qas bettooso naa gede baggara qasseka mithayti.

issi attuma naas dees karetha may7o kumeth may7dees huphen issikkey baawa bo7a guye baggara worphezay dees keeththey salo mala qalamera tiyettidi uttiday beettees.

Miththay betes,asati betosona Dalga oge des koronte betes,salo bolla sharay betes, koronte marcoy betes,zumay hakoson xelishin betes

Ogen asati ha si.idi eqidosona birata marccoy bettes qasi kethati bettes tushkudhu gidi utida mithati dosona bura shishza maccati dosona.

Pitto oykidaysaatti dossonna akappa oykiday beetes miiththa xili'otti beetosonna maatti dees hooki diza attumay dees qasekka maciya guyera beetawus

kaamelay beettees iza bollan qasseka iiti dawekko mooretida miishata asay aaththishe dees guye baggara shuchcha malay beettees keeththati beettosona mithay beettes

Asati oge fittidinne asbuurata shiishshidayssati beettees okkidi booththa maymaydayssati beettees kamelay beettees daro adussa mithati beettosona keeththay bee.

Daro mooretida pestaleti dooso na biitta malay beettees gaaththan issi attumaydees sinsera qasseka dharphezati do,oso na keeththati beetoso na mithati bie.

Nam7u asati doosona utethaso womboray bettees warqatey beettees tophiya bandira gede bagara eqqidi dees qasse keeththa maskoti beettes marcoy eqqidi.

masqalay beettees iza bolla kaqetida asi dees booththi beettees xompizay pude baggara qasseka amarathoras xaafettida xuufe dees garsera qoxureti doos

Haarise naay kushe nam7u kushe pudde denthidi be duuna doydey beettees ha baggara qasseka amarathora xaafettida xuufey ingilizestora xaafettida xuufey dees.

Nam'u macati dooso na karetha may'o kumethi sine madus issina karetha may'onne bulla shurabe aaththadus caamma aaththi dooso na gedera qasseka salome dhoqaalamey dees weera marco.

Kuwaseka kasanchati doosonaa galal'o mayiday dees zo'o mayiday dees 21 paydoy dees kuwasey beetees maatay beetees kuway beetees.

Kaamelay addussay bettes nasati betosona miththa ciloy bettes qasseka sa7an addusa hugey bettes sallo bollan sharay desi.

Maata cililo kushen oykkida asati beetosona. dunguza mayo mayida kushen xambaro woyko horirisso oykkida guye baggara cililo miththati beettosona.melidaykka beettees.

Asati aazi midi karetha mayo mayidi eqqida. Eeta sinthankka galal7o ciishay zin7idees. Pudenne dugge bagara zo7oy beetees. Guye bagara mabiraatey xomppes.

asati uttidosona eetappe guye baggara qasseka mithay cil7oy beettes sinthera oydeti betosona gede baggara qasseka yuushan keshay issife gakketi dees

Booththa mayo mayida attumatinne macati beettosona. He ta kushen qasseka qaala aaththiza mayikirafoon dees. Booththa caamma aaththidosona .Qassi giddi baggara issoy kamera dees.

Asati eqidi dosona maciya dawusi namati betosona atumati dosona ye pilsi mayiregi gizayisa bolara xaafetidees gede bagara qasekka namu paranijayi deesi

Nayti beettosona guye baggara qasseka daro miththati doosona. Meeday beettes, keshay beettes, eqqida poolet doosona, guuley beettes.

Nam'u attumati doosona ha baggara maatay dees guyera daro dere ta bandiray dees garse baggara qorqoro keshshay dees gaaththan ciishshati doosona

kuwaase kaasanchati dooso na issozas buuchchey daro dees qasseka issoy zo7o issoy qasseka bexaa daro karetha gididi beettes

Chora asati eqidi deosoona eyitapoe guye bagara keththeyi beteesi miththa cililoti betosona bothi mayidayiti dosona zoo mayidayiti deosona

Asati doosona maci haqacadus attumay miicees guye baggara qasse poolisey dees ha baggara karetha kumetha may7o mayda asi dees giddora qasseka ulapengedees qas keeththaye.

Daro asati dooso na hetas gaatha maatay dees qasse goommay beettes salbolara keeththay dees xarphezay dees uttiza bomboray dees ha baggara qase melida guutha miie.

daro uttiza uddeti doosona nayti doosona gede simmidinne kasseka xeelloosona booththa guye baggara kuway dees haaththey sinthan aadhdhe aadhdhe uttides

Daro asati dooson na tuke baggara qasseka wugey dees puddera qas keeththay dees maskoteti beettooson na wulati beettosonna dhumidi uttiza bessati dooso.

Asati dooso naa sinthen putey dees daro dalga biittay dees guyera qasseka mithati dooso naa pooleti eqqidi maburate pooleti dooso naa hahon qasseka shaaray dees.

Daaro asati be kushshe iddim uttida issi issotas sa'attey kusheshen dessi worqqey diizayssi bettes polisey bettes haththay sinththan bettes xafiza dawutaray bettes keththa mas--

daro poliseti dooso na kamelay beettes shuchchay dees uttidoo asati dooso na guye baggi kushe aaththida eqqidayssati gide bakkara cil7omeide

Attuma asay beettes giddon qasseka shuchchati beettooso naa yuushoan qasseka daro keeththeti dooso naa gede bakara mithati beettooso naa garsen melida maataydees cil'o maata

tirafekidi dooso na adussa ogay dees daro mithati dooso na salo bollan shaaray beettes qasse yuushani daro booththa qalameti dooso na haaththa malay garsada

Uttiza bomborati dooso na so'o bomboray dees qasseka cil'oy dees goyettanatho gida sayay dees guyera qasseka pooliseti eqqidoso.

daro asati beettosonna poliseti gaaththan doosona omboray dees karetha koti mayiday dees qasseka salo medho may7idayssati doosuna keeththay beette

issi attumay dees guye baggara maatati doosonaa dalga worati doosonaa adussa zumati doosonaa zuma bolla guuleti doosonaa shuchchati beettoosonaa ogey giddora efed

poolise mayo ma'izayssatti doosona gede baggara issi attumay eqqidi dees issoy ha xeellees uttiza oydeti doosonaa amaraxora xaafettiza xuufeti doosonaa galali'ora kalamera keeththey tiyetidays bettees

asati dooso na issindey kushes jarkey dees guyera qasseka mithay dees qasseka zamba adussay dees uttiza oydey dees madabaray dees sa7ay dees

daro asati dooso na poliseti dooso na ha baggara ogey dees gedera qasseka mithaybettees maatay uttidey dees asata kushe mela mithay dees

poliseti doosona qoobey dees gede baggara qasseka xaafettida xuufey dees giddon qasseka womboray aduqidi uttides asati kushshen silkey issoy issoya kushen dees maciya eqqadadawus

Dungguza may'o may'ida asati dosonna. Para toobidaysati dosonna. Gedera qasakka cil''o miththati dosonna. Keththay garessera kexxettitides. Bollara qasa miththay gedde pididi des.

Daro asati eqida isso issoti kushe idimida salo medho mayida nam'ati de'osona karetha mayida issoy de'es bulla mayida nam'ati de'osona gede bagara kaseka keetha qalame bootha

Asati ha simi dosona karetha maciya gidon utadusu kushen waraqata betes qaseka gedera kethay dalgay des garsara hathey haylandera utides mastote mala karethay

Issi adusse attumay ha simmidi deesi. Tiran worqey deesi. Karabatey beettes kareththara mayettida mayo mayides, gaaththan booththay deesi hayththeti beettosona tophphiya bandiray deesi.

Assati dosona etta kushen nayayi desi garise baggara qassi madabrey micet betesi matayi betse karetha sure danicidaysati gede bagara qassi shuchayi sa'ani betesidossona

Daro asati doosona. Tophphiya bandira oykkidayssati doosona. Keeththay beettes. Miththati doosona, qasseka geden koronte shuboy eqqidi beettes.

Adati ha simi yidosona issi issota kushen hathey haylandera dees sa'an qaseka acida maatay betes keethay betes mastoteti beetosona hahon xelishin zumay

Asati dosona eta sintan metetizaynne uyetizay katha qomoyi des mirnday des hatay des habibey des ashoy des asambusay betes pude bagara qasi matay.

kamelay beettes karetha goomaytes sinthara kamelay booththa qalamera ti ettides guyera salo medhora garsen shuchchi beettes yuushon qasseka daro cill omithati do

nayti sinthe simmidi uttidasati beettosona sinthen qasseka arphezati doosona issi asi haara gede simmidi dees gede baggara daro mastoteti beettosona keeththay beet

Asati beettoso na qasseka dunguza may7o mayday dees as mananxire aaththiday dees salo medho may7o mayday dees gede baggara qasseka mithay eqqidi bee

Qorqoroy beettees macati dooso na qasseka guye baggara keeththey dees mithati beetosona haahon daro mithati dooso naa sa7an qasseka shuchchay beetes.

Cora asati dooso na yeekkanaxu haybame asati siydinne gide baggara muuzey haythey beettees gita mithati dooso na guuley beettees guuthara keeththey bete.

Daro bandirati dooso na qasse ha baggara tophiya bandiray dees issi attumaydees macay beettees guye baggara qasseka saaxiney dees maata malati laalettiday.

Asati dossonna gedde baggara miiththa cili'oy dees keththay beetes ha baggara qasekka daro maata malay dees huuge addussau beetes qasekka zo'o koote mayida addey

issi attumay dees koote may7dees kushey issife gasethides nam7u ayfera xeellees haythey dees huphey ithikey dees koota bolla qulpey dees

toophiya dokitere abiyaymede potoy bettees saalliworqi sibeettees nam7u asati doosona guyen uttida daro derey beettees ha baggara amarathora xaafitida xuufey dees

Cora asati uttidosona issoy kushe denttes, shuchchay beettes, qassekka biratay zin''iday des, miththay zin''iday des ,maata melay hen beettes,

Eqidi qunxa danciza asati dosona qase zo'o shurabe maidayisti deosona gede bagara qaseka bola mitati ushuan eqidi deosona.

maatati doyes dalgay asati gaaththan uttida dharphezay bettees daro mithati dooso na qasseka adusse wolqamay dees duruma masatizay dees

issi maciya dawus ippe sinthan qasseka qaala aaththiza heedzdzu maygara puneti doosona bi dees ay dees qasseka ito giza xuufey dees

Macati uttidosona eeta sintheni lawutoppey deese issi indiya silka oykka dadawuse gede baggara qasseka ampooloy xumpishe beette

daro harati dooso na asatikka beettosona haretazokkon kathay dees motore laaggizay dees guye baggaro mithay dees meliday moozey beettees daro wuray beeti

Daro miththati bettosoona kaame booal zin7idi diza assati de7osona xarpheza boola zin7ida assati de7ossona maatay bettes woran shuchay dees kethey dees.

Saykileti dosona asati dosona qaseka gedera daro eqida mitati dosona ha bagara qaseka.

dalga bessan timatimey dees donoy dees shunkurtoy dees asati doosona yandilay dees kuway beetees kete baggara qasseka keeththay dees

Goshshe biittay dees asati sintsen doosona kaamelay eqqides gede baggaraqadaro mithati beettosona ha baggara shuchchay dooreti dizay beettes

Gammo photoyi dessi issi ayiya ha bagani dawusu, mithati dossona, mattayi desi, oggeyi dessi qassika eqiddi mitha bonicoti dosona

Assathi darrothi kushe pudde sallo yedidda issothi ha simi micosonna gathan nayithi dosonna mithay dees gedera qassi cillo boncothi betosonna shaarayi qasse issipe oyiqeti bethes

Nam'u naytti betoosona miththi izeta guye baggara beetesqasdeka sinthtara daashsha mithati beetosona. qaseko guyera dasha mithayi betes

Wora hare misiley betes, qase dunguza qalame adebabayey betes, bollara tophiya bandiray betes, mithayi des,koronte shuboti dosona

issi na7iya dawus karetha itike duge simisada wothadus qasseka dunguza afilaha may7ada dawus haaththa eedhoy dees kuyera qasseka shuchchara aduqi keeshettida keshayde

Heedzdzu asati doosona eetappe nam'ati maca issoy adde shuchchay keelay beettees guye baggara qasseka mincochchi giza amaraththo xuufey woy ingilizeynara ispiringi gizay beettees gede bakara qasseka daro miiththati doosoona

sharan qashettida keeththay dees maatay sa7an dees shuchchay aadhdhi dees qasse kakkite bagkara daro ciishati doosona mithati bettoosona

Hatha ogey Des, melida mithat Des,hathay betes aca mithat dosona,daro melida worat dosona,salo bollan sharay Des zumay betes .

awatha yeeloy dees guye baggara qasseka daro mithati doosona ha baggara asati doosona gedera keeththay bettes zumay dees saloy dees mitha cil7oy dees

Oge dalgay dees maata keeththey dees garsen asati dooso na gede baggara shuchcha ra keelettida keelay dees mithay beettees salo bollan shaaray dee

Asati ogera ha yishe dooso naa daro maatati dooso naa mithati beettooso naa zumati doosso naa shuchchati beettooso naa caamma aaththidaye.

Haaththay qoletishe dees garsera qasseka daro shuchchati dooso maatati dooso miiye baggara qasseka aafoy dees nayti dooso.

Macca naytti beetosonna,maarara eqqidi de7osonna,ettappe nam77atti guye xeelosona,qasseka sinththen issi attumay uttidesi,qasse gede baggara miththati de7osonna,keethay beteesi.

Daro asati de'osona. Botta mayo mayda asati de'osona, qassikka zo'o mayo mayda asati de'osona. Lap-topeti maarara wombbara bolla uttidi be'ettosona, guyye baggaraka botta tiiyetida de'es..

Asati uttidossona gaathan oydey de'es waraqatey beetees issi atumay eqqi de'es girgiday beetees qasekka ha bagara.

Daro asati uttidosona qaseka mithati betosona eqidaysa melidaysati betosona ha bagara qaseka motoroti dosona matay des shucha des

Daro maccathi doosona; nam7u aththumathi doosona; waraqate sinththen beeththees; guye baggara qassikka janxxilay dees; gede baggara saloy dees; garssa baggara qassikka maathay dees.

Asat dosona maatay des lo'izay bettes guyera keththay des miththay beettes marcco biratay eqid betossona sharay des

Macca issiniya dawusi gede bagara daro macat eqida atumat dosona keththay betees sinththen qasekka melanaththo gida miththay eqidi dees pudera sinththani macas wariqatay dees

Asati utidi dosona ha bagara bothi mayo karethi sure atiday des gede bagara qaseka simi utides pudera bagara hedzu asati dosona mastoteti betosona.

asati dooso na guyen qasseka shuchchay beettees puddera mitha cil7oybettees ha simmideqqida daroti kuway beettees pudera qas qorqoro keshay dees

asati dooso na'a eta kushen dees dar7ezay beettees haaththe oykkiday dees marco keshay beettees warqatey beettees uttiza oydey dees

gede simmidi asati doosona uttiza womboray dees karse baggaraka koyettanathu gida biittay dees keeththay beettes he baggara ha simmi eqqida attuma naay dees maatay beette

Daro asati doosona maccati doosona; waraqatay sinththen dees; qasse guye baggara uuththay dees miththa cil'oti doosona; ciishshati bettoosona; banbbare miththay dees.

nayti beettosonaa macati doosonaa attumati doosonaa eqqida nam7u mithati doosonaa ha baggan urqan dhogettida keeththay dees qassea mitha keshay des

asati dooso naa maca idimmidayssati dooso naa guyera qasseka uttiza oydey dees qorqoro biratay dees gede baggara qasseka warqatey girgidda bolla laxafetti dinne uttii

Saykile lagiza nayti dosona hupheni qophe wotidosona qunxa danc'idosona qase qanta shurabe maydosona gomay saykiliyas karethi qasi ogey betes mithay geden dees.

Daro asati eqqidossona yuubidi dizayssati bettossona qassekka keththay bettess miththay bettess simntoranne shuchchara qashshettidda keshshay de'ess.

C'aama aatida nayti de'osona kaseka shurabey boothay beethes galal'oy beetes salo malay beetes meeday kaseka biita gede bagan cil'o mithati eqidosona.

Kuwase kassanchchatii bettossonna tohoy bolla dendidayssi bettes maatay dees kuwasey dees zoo mayo mayiday boththa mayiday beettes gede baggara miiththay beettes

Nayti gede simmid eqqidosona. Dalgga maatay deessi, marcco keshay gede baggara beettes, keeththey beettes, miththa cil'oti doosona, guuley issippe shiiqi deessi.

Kuwase kassanchchatii de'esossonna galali'o mayidaytti zo'o mayidaytti giddon qasekka kareththa mayidda dayinayi dees feaibuuke maalatay dees gedde baggara maatay bettes

heedzdzu kuwaase kaasanchati doosona kowaase beettees guuyera qasseka macada birenna uttida beettees maatay beettees qasseka salome dhoo qalamey dees guyera booththa qalame rati ettida

Issi maciya dawus kushen worqe medalaya oykkadus tophiya bayndiraytees qasse haythen worqeti doosona ha simma ceellawus achchey dees ayfey beettees.

Nayti dooso na kushe sa7an issi dooso na goyettana thogida biittay dees marco pooley dees marahabe beettees keeththay beettees daro qase cil7o mithati beettos.

Heedzdzu kuwaase kaasanchati doosona hospun quxurey woykko faydoy issa zokkon dees giddon kowaasey dees dalga maatay dees guyera zo7oras xaafettida xuufey beeta.

Hedzdzun hayti dooso na caamma aaththi dooso na giddon kuwaasey beettees qasseka gedera keeshay beettees dalga maatay benbay beettees mithati aadhdhi adhi yuushan beettes.

Heedzdzu asati do7osona goyettana tho gida biittay beettes gede baggara qasseka marco biratay eqqides daro mithatinne maatati beettosona.

Nayti uttidosona maatay beettees gedera qasseka melida mithati doosona mitha bolla keeti xeelliza asaykka dees maata gaaththani shuchcha haadhdhi adhdhi beettes salo bolla shaaray dees.

kuwaase kaa'iza nayti doosona kuwaasey dees caamma aaththida booththa shurabe mayida garse baggara meday qasseka cil'o maata medho bollara zo'o qalamey dees salo malayi

Kuaasey dees oyddu nayti doosona nam'ati zo7o maydosona hankoyssati salo mela shurabe maydosona maatay beettes guye baggara qasseka mithay dees

Kowaasey beettees nayti beetosona zo7o mayday dees booththi mayday dees cil7o mayday dees maatay beettees mithay dees keshay.

Charige wodoroyi dessi namu'u acheti woyiko sinithati betosona, ha baggara qassikka karetha mishayi eqidesi.gedera qassi misimareti eqidi betesi

Silketti uttidossonna issinyya ha bagara gathan meqadanne karethane qasse booththa qallametha besawus gedera qasseka kartha silkke dees giddora nammu' bollayinne boththay karethay bethess.

zoo qalamera dees karethi dees cil'oy beettees galal'oy betees salo medhoy dees puddura qasseka iskirtoy duuge simmi eqqides

xaaxettida mastisheti doosona eeta bolla karetha qaalame booththa qaalame tukke medhoo cil7o zo7o qasseka garsera

saykiley dees. ogey beettees. maata cil'oy beettees. miiththati beettoosona. kuway beettees saykila goommoy karetta.

Issi adey ba sidhe masken qachides, huphe qacen qachides,gede bagara qaseka kushen tiyetiza alkoley betes, woy arqey Malay ha bagara qaseka

irsaseti dooso, naa issoti tucceti dooso, na isso issoti piiteti doosso naa, zo'o qalamey dees,karethay dees, qasseka bicay beettes.

Issi kaamelay dees, keeththay dees qasse ogey dees,keethay beettees, gaammo arbamince giza xuufey beettees,gede baggaraka ogey dees,heni baggara qasse tushkudhdhu giidi uttida miththi beettees.

Na'mu kapo botha misilezi do'sona selam giza amarathora xupey dees garisa qasek selam giza englizathilora xupey dees cili'o qalamey bothata gidoni betes

Kaamelay bettes iza bollan ciishshati de'ossonna zo'oy dees galla'ioy dees booththay des miiththay gedde baggara eeqiddi dees keethtthay bettes maskotetii dossonna

Motere na'i dese motere dess sintha bagara qaase shshuchchay beetes mithiy eqqidays beetes qase koronte marcco eqqiday addusay dees

Tophiya kawo doktore Abi aymedey beettes. Kushiya sinthe bessides. Ezaka huuphen manaxire de7es. karetha koote may7ides keeththay guye baggara beettes. Bollara amaratho xuufe

kamelay beettees daro mithati beettosonna adussa ogey dees keeththay beettees asati beettoosona qasseka heedzdzu zambati beettoosonna

issi maciya dawus qasseka karetha koote kumeththa mayda atumay dees guye bagkara tophiya bayndiray dees iza bollani zo7o qaalamey dees qasseka bollara ie

Asati do'osona keeththa wula ayfey ayfey dees giddora qasseka adusse fessara tiyettida qalamey dees gede baggara qasseka cil'o qalamey dees booththa qalamey beettes

kaame lati maarara ha simmidi eqqidosona guye bakara daro mithati beettosona sinthen qasseka asay eqqiday beettes ha bakara qasseka adussa keshay shuchara simmintora woosettiday dees.

Keeththay beeththees; nam7u asathi doosona; issoy isssuwa sugees; gede baggaarakka kaamelay dees; habaggaara garssen kuway dees; amaaraththoora xaafeththida tsuufee beththees.

Wogga baabure woykko gitay des tophphiya giza xaafettides reliwey gizay des booththa qalameera tiyetides bollaara qassekka haththe malatiday qoletishe de'ees.

Goyetida bitay des kamelay dees daro mithati dosona bita gatan shuchay des guye bagara asati dosona pudera qa salo bolan wolqama sharay zin'idi betes.

Kaamelay deybees mithi beettees xuufey xaafettiday beettees qasseka ha baggara goommay caanetti bollan daroy dees gede baggara maskoteti beettosonna.

Daro goyettida biittati dooso naa kaamelati dooso naa ha baggan qas shuchcha masagizay dees haahon gede mithati dooso naa salo bollan shaaray beettes zumati doosona.

kaamelay dees guye baggara mithati doosona sinthera goyettanatho gidasa7ay dees ogey dees daro asati beettosona koronte marcoy eqqidi beettees salo bollan shaaray dees

asati bettosona kamelay beettees qassekas haaththay ishigetidi beettees kartonera daro eeqati dooso na keeththa garsin eqqide ha xeelizay doosona utetha ummuray beeta

Qaantha gurde dancidanne qonxa dancida macati doosona heetappe heedzdzati booththa mayomaydosona nam7ati qasseka tophiya giza mayomaydosona qasse bollara.

asati eqqi dosona heyta gaatha macay beettes attumati beettosona guye baggara qasseka booththa qalamey dees zo'o qalamey bettees keeththay beetes

issi maciya dawus qasseka mithay dees izi kushen mankay dees booththa saynney beettees bollara booththa qalamera tietida keeththay dees sinthen qasseka tukkesiney beettees

Zoo qalamey dees hamarathora xaafettida xuufey beettes garsen qasseka quxureti dooso naa ha baggara qasseka cil7o qalamey dees gedera salomedho.

keeththay beettees mastoteti beettoosona qasseka zambati beettoosona ziqqan tush kuddhu giidi uttida mithati doosona biratati aduqiti aadhdhi aadhdhi eqqidi beettoosona.

topphiya gita giya maykele gizay dees amarathora qasseka sinthera galal7o cishati doosona keeththati beettosona daro mithati doosona salo bollan sha

Daro asati do'sona cishay sinthe dees habagara hathay dees gedera oyidey dees wariqatey dees iskiritoy dees pudera asi

heedzdzu asati doosonaa issiya maca nam7ati attuma gede bagani xuufey dees dabtarey dees keeththay beettees kuway garsan beettees

Oydey dees bollara qasseka xompizay dees he baggara xarphezay dees sinthen dawutare uttides ha baggara qasseka karetha sayne malayde.

kamelay dees go7ettiza biittahi dees shuchchati doosona goommay beettees keshay beettees keexxettida keeththay dees ollay booketi dees

Issi atumay dees Botha kote mayide guyera qase iskirton xaafetida uufey dees ha bagara qaseka karetha magarajay dees ade bolla buchey Des.

zoo ciishshay beettees arphezay beettees qasse womboray beettees gede baggara qasseka mithati beettosona marcoti eqqidi eqqidi doosona biittay beettes

ciishshati beettosona sinthen qasseka guutha maca na'iya beettawus gede baggara mastoteti beettoosona maatay beettees qasseka shuchcha malay beettees

Asati beettosona karetha kumetha may7maytosona giddon qasseka worqi wanca oykkida maciya dawus he baggara qasseka attuma aarisay eqqides ha baggara etan qodes zo7o meishay

salo medho qalamey dees boothay dees giddon qasseka daro cachati doosona ha baggara cili'oy bettes qas zo'oy dees galali'oy bettes garsera amarathora xafetiday dees

Asati uttida issi attuma eqqides booththa laylokote maydaydees dharphezati doosona gede baggara maburati xompishe dees eqqidayssi karethaca maathides.

Naytidooso na eetappe issi naaya simmidinne mantha birahdhe salo simisi essidi dees xarphezay beettees qasseka uttisa oydeti beettoosona he naay qasseka galal'o mayo may.

Issi macanaya dawus be qaala maygarafoonera aaththawus ha baggara qasseka kushera maygarafoone oykkida asi dees guyera soy beettees pude baggara booththaye.

Issi atuma asi des karethara zo'ora walaka mayo ma'ides kusheni koshe atiza masaray des huphen qophe des guye bagara qaseka kethay.

pidaleti ba maara maaran uttida qudureti beettoosona tiyeti uttizayssati doosona asa kushey beettees irsasey beettees guye baggaraqa usuppo pidaleydee

nayti uttida eta s inthen darphezay dees guyera qasseka uttiza homboray dees zo7o may7o mayda salo medho mayda issoti issoti ba kushe pude denthishe doosona

Kamelay gade goyes henira qaseka asati eqidas pudera kethey Des ha bagara qaseka shuchati de'osona gomay des qaseka Mitha c'ili'o betes.

Ogey xaxetidays beettes kammey pude bizay gede bizay des ha bagan cilio miththay dossona afoti adhi adhi beetossona haaththay he bagan des

Biita goyiza kaamelay dees. Goyetida biitay dees. Qasse shuchchati beetosona. Ordde ogeti doosona. Miththay beetees. Salo bolla shaaray dees. Yuushan qaseka..

Nami'u kaamelati doosona. Goyetida gade dees. Pude baggara keeththay dees. Adussa miththati doosona. Yuushuwan qassekka keshati doosona. Shuchchati beettosona.

liiqo shuchchati doosonaa asati akafara fittosonaa qasseka bollara aaththana eqa ekkidizay dees guyera daro keeththeti doosonaa guuley yuushan oykkidi dees

Ogey beettees, shuchchati doosona. Daro worati doosona, guuley beettees, booketida biittay beettees, qasseka zumati beettoosona.

daro mithati dooso naa shonkoray beettees asati dooso naa ha baggan qasseka kaamela mastotey beettees ogey beettees qasseka gedera saloy beettes

Zokkoy beettees iza bolla biratay dees ha baggara shuch shiiqidi doorettiday dees garsen qasseka daro mithati doosona goyettida biittay aadhdhi aadhdhidi puden dugen beette.

Biitta goyiza kaamey dees gaaththan biitta oykkida eqqidees goommay dees gede baggara qashu chchati doosona eqqida melida mithati doosona shaaray salo bolladees.

Bomba tubboy dees issi addey oykkidi doydi bees guye bagkara qasseka qorqoro keeshay dees cil7o mithati doosona asati eqqidi beettosona

Biratara kishettida kishati dooso naa giddora qasseka amarastora xaafettida xuufeti dooso naa uxureti beettoso naa qasseka ingilisiina xuufe dees hessa bollan gede baggara biratati doos.

orde wolqama poketi doosona yuushan qasseka keshay keshettishe simmintoranne mithara qashettishe dees shuchchati beettosona ogeti beettoosona liiqo biittay dees

Issi ade de'es haathe kushera uyishe de'es gede bagara kaseka maciya de'awus pudera kaseka issi ade kushen silke de'es garsa bagara duuqiidi de'es.

Kethay betese shuchay ha bagara des qasekka bitay des guyera maatay Des mithati dosona guley salo bolla betese ha bagara qase adusa mithatay des

Maatay beettes shuchchay dees marco keshay beettes koronte mithay eqqides gede baggan daro cil7a mithoy deosona salo bolla shaaray beettes

daro nayti dooso na mithay dees bombay dees qasseka cil7o mithay dees shaaray salo bolla dees qoobe woththidata hesati dooso na qoodhen karbati qachidayssati doos